Olusozi nga luliku emiti emingi einho, nga akasana kali kwakaku bituumizo. Giliku amakoola agali mu langi eya kilagala.

Enho eliyo olusozi nga ghagati ghaligho ebigogo nh'amayumba, nga eliyo gebaserekesa amabaati agali mu langi endheru agandhi langi ndhirugavu.

Ekyuma kyebata ku lugudho ekilaga nti agho ghaligho olugudho nga einhuma ghakyo eriyo enhumba enhungi einho gye bagisiiga kumbali langi endheru.

Enhumba enhungi einho yebasiiga akalangi akalungi kumbali ghayo nga ghaligho omunhaala ekilaga nti musigiti, einhuma ghayo ghabayo amayumba agandhi amalungi.

Omwaala ogutambuza amaadhi nga ghangulu ghagwo ghaligho omuntu atyaime mwisubi nga agemye eirobo akitaire mu maadhi.

Amaadhi amangi einho nga galiku elyato mulimu omusaadha ayemeleire nga agemye akati ekilaga nti ali kuloba, ghambeli ghano ghabagho ekinoni ekiri mu maadhi.

Olugudho nga kumbali walwo ghaligho amayumba abiri eriku langi eyakyenvu n'eriku langi endheru n'eyakiragala.

Elyato nga lirimu omusaadha mulala nga balisibyeku emiguwa liri mulangi ibiri eyabbulu n'endheru.

Omukazi nga mungalo dhe agemyemu emwanhi ekilaga nti ali kunhoga ku mutwe ataireku enkofira ayambaire bbulaghuzi ndhirugavu.

Emotoka nga diri ebiri, esenda eitaka ni tipa eri kuyuwa eitaka nga eri mulangi ya kilagara, esenda eitaka eri mulangi yakyenvu

Abaana nga batyaime bali kwisomero nga ababiri eriyo bye bagemye bye bali kutunga mungalo bambaire etisaati mmyufu bali kuseeka.

Ekimotoka ekirima eisubi nga kiri kusawa kiri mulangi eyakiragala n'emmyufu emipira mirugavu.